polotikkaa giyoogee woyggiyoogee? intte heeran polottikkay de'ii? ane taassi yootitte. qassiikka polotikkan ha'i wodiyan erettida asay oonee oonnee? intte eriyoogee diikko taassi qonccissitte.